Gatta keeththay gitay beettees iza sinthan qasse gaamo dunguza maydi toora kushen gonddallera oykkidi diza heedzdzu addeti.

xawula mithan medhettida miishay de'ees iza garsarakka maatay diccizay beettidayssakko he bessan micettida mayo malizay

Gaammo dunguza gobe woththidi dunguzakka may7idi ba kushezan daro maatantara oykkidi eqqidi diza ceega asay beettosona.

Keehippe dalgga ogezara para toggidi gaamo dunguza mayidi toorakka be kushezara oykkidi yiza daro asay beettoosona.

teehippe daro asay salo medho qalamera tiyetidi diza bessan issife eqqidi dizayssi hayssan qonci beettees

keehippe gita abbay beettees he abba bollanka maatay dolidaynne abbafe qommora gita gita zumay beettees

Keehippe gita pooqe keeththay beettees. keeththaza sinthara gita gita mithatinne efiza kaame ogeza bolla issi kaamey eqqidi dees.

Daro macanne adde asati booththa afila mayidi durishenne guppishenne beettosona etappeka issoy gaame dungu za mayides

gaammo dunguza qoobe woththidi dunguza may7okka may7di gaabentara may7di toorabe kushen oykkidi diza cima aawati beetto sonakko

Geethay keehippe dalgakko izanka eqqidi diza issi ceeygadera issi macasara doosono sintharakka

Gaamo dunguzara diza booththa qamisa may7ada ba kushen maykirapoone oykkada gita madireeke sinthen eqqida macasiya.

issi gaamo dunguzara diza booththa qamise mayada maygrapoone kushen oykkada uttida macasiya de7a ussekko

Booththa kota may7idi be kushe baqqishe mobaylezakka issoti kushen oykkidi sinthara doosona goyrakka cora asay eetas.

booththa sharazan daasettida daasezi de'ees iza keeththa garsanka uttidi diza daro asati beettosonakko

keeththa giddon keehippe daro oydeti beettosona sintharakka he oydezan uttidi warqata ba kushen oykkida heedzdzu addeti doosona

Issi salo medho qalamera diza shuraabe may'idi oydezan uttidi haasayishe diza addedayssi bettees.

Teehippe lo7iza booththa qalamezan tiyettida keeththay beettees, he keeththa giddon gita xarapheza yuushon uttidi diza asay beettosona.

keehippe denba bessan issi addey mole haaththafe kessidi ba kushan oykkidi dizayssi beettees izappe heni baggara issi addey

lo7iza issi medho huphezan calle medho qachida qamise may7di guufentara ba kushin oykkidi diza macanayti doosonaa

gita zumay beettees he zuma bollanka keehippe worattida miishay mithati daroy beettees

gita zumay de7ees zuma ha baggarakka afoy aafozan daro gita gita mithati dizay qoncidi bettiayssakku

booththa qamisa mayada ba kushen saane bolla sinen tukkey duuqettidayssaranne qasse hara eqara oykkada diza macanaya

keeththa giddon federaale poolise giza bayndirazi de'ees iza sinthara nam7u ambasadera may7ida addeti eqqi doossona

Issi addey eqqidi dees he addeza duunason maykiropoone oykkida hara asa kushey beettishe dizayssi hayssan dees.

issi ceeygade eqqidi dees iza guyerakka ogeza ooththishe diza asay beettosona shuchchaykka doorettidi

gimben direttida lo7iza keeththay de7ees keeththa matarakka daro koronte mithati eqqidi beettizay.

Issi addera daro qeeri naytara nayta kaassiza bessan issife gididi bude salo guppishe de'oosona.

Keehippe dalka keeththa giddon daro asay uttidi doossona he asa sinthanka ichashuwadde asay komputere doydi utti doossona

issi qulfey iza bollan kaqettida miishay deees hani baggaraka issi macara nam7u addera eqqidossona

Keeththa giddon issi huphen qoobe woththida aaddedayssi eqqidi dees iza guyerakka hankoys uttidi beettidayssakko

Denba bessan ba kushan xuufey xaafettida dalga shara mala oykkidi eqqididiza cora asay beettosona.

Kaame oge bollan issi addey zen7idi beettees izaska yiidi aykko iza denthanatho histishe diza asay beettosonna

Keehippe aduqidi giigidi lo7idi keexettida pooqe keeththay beettees keeththappe hani baggara gita mithay de7izayssakko.

gita pooqe keeththay qalamera tiyetidayssi de'ees iza sinthan diza aspalte ogezan kaamey pude bishe beetes

keehippe gita keeththay heedzdzi issi medho booththa qalamera tiyetidayssi beettees izappe giddora ogey dizayssakko

Hessi siminto zara ashawa zara walakkidi ooththiza mashiney eqqides iza matanka iza ooththi sheeqqida adde asati beettosona

Keetha giddon qalamera tiyettida keeththan daro ceegade asati issifetethan eqqidi zorettiza daanosona etikka

Xarape bollan saanera gita ukethay beettees izanka mashshay eqqi uttides guyera nam7u addera issi macara eqqidosona

keeththa giddon nam7u macasati doosona etappe issiniya cimmida aayokko issiniya qasse izippe guutho ha.

gita mithay de7ees he mitha garsan warqata oykkidi eqqidi diza oyddu ceega addeti doosona

haakime keeththa uttidi oyde bollan akamettiza issi cima aaway dee'es he aawappeka issi aakime suutha ekkishe dees

arba minche suutha banke giidi xaafettida keeththa karen daro adde asaynne maca asay eqqidinne uttidi doosona

Karel mitha garsan oydeza bollan zempi uttidi be suutha immishe diza ceega addey beetti hayssakko.

Issi addey be kushin wanca oykkides hanko nay qasse xaafettida xuufera diza miisha oykkides etara haratikka miyen eqqi doossona.

issi salo pude aduqidi keexettida booththa qalamera tiyettida pooqe keeththay beettes keeththa sinthanka

Missi medho karetha mana xereza ayfe bolla woththida heedzdzu addeti ha sinthe yishe doossona eta guyerakka ara asay pude yizay beettees.

Issi ceega adezara hankoyssara sarothettishe doosona iseta guyera qasse keehippe daro aaddera macatara doosona.

Ogeza bollan eqqidi diza booththa gaabeza may7di ba kushen irxa maata oykkidi diza cima aawati beettosona

Dalga denba bessa asay ku'as uttana bessay medhettidi deees iza garsanka issi adde naazi uttidi deeesse.

keehippe dalganne denba gidida gade giddon shunkuruto muruta bookkidi shiishshidi woththidayssinne

Seehippe lo7iza hooqe keeththay deees keeththa sintharakka kaametinne gita gita mithay dizayssi qoncibetees

Heeththa karen eqqida issi ceega macasiya de7awus izakka karetha qace qacada karetha pooxa may7adanne eqqidayssakko

Hoyde bollan uttidi diza issi pirda keeththan pirda immiza addezi dees za sinthanka daro mazgabay uttidi beettees.

Ogezan diza iitaza baasishenne pittishenne giza asay doosona he ogezanka issi kaamey eqqidi de7eessekko.

Ogezan diza iita pittidi xanxa kessishe diza daro asati macanne adde gididi doosona

keeththay beettees keeththa dan7on qasse mitha qanxishenne sharafa buccishe giigissiza daro asay

issi medho gaamo dungguza qoobe huphezan wothidi issifetethan uttidi diza daro asay beettosona.

worphiley booththa medho qalamera dizayssi beettees iza bollanka kezidi pengelezan izas eqqida nam7u addeti doosona

Keehippe lo'iza gita pooqe keeththay booththa qalamentiyettiday beettees iza sinthanka qasse ba kushen massara oykkida asay daroy eqqidosana.

Issi medho gaammo dere dunguza may7di diza nam7u macara nam7u cie gadera sinthan eqqidosona eta guyerakka daro asaye.

Issi addey manaxirey aaththidi hooxa gaammo dungozara dizayssa may7idi hamettidi bishe dees iza miyerakka izappe aduqizadey dees.

booththa qalamen tiyettida keeththay de'es keeththa giddonka eqqidi issife diza oyddu macasara oyddu addera doosona

Nam'u pheeri maca nayti booththa qamisa may'dinne eqqi doosona etakka issi macasiya sarothiza malishe bettawusko.

Issi ayfe bolla manaxira huthada be kushen maykirafoone oykkada booththa adussa qamisa may7ada eqqida macanaya dawuse.

Keeththa giddon poliseti qassekka hara asatikka uttidi beettosona etikka be kushezan warqatara dawutara oykkidi doosona

Ke'hippe dalganne denba bessan dere sarotetha naagiza poliseti salpera eqqidi dizayssi beettees

Keehippe dalga addarasha keeththa giddon issi medho cililo qalamen diza may7o may7ida asay oydan uttido

Keehippe dalga denba bessan sa7an maatay haletti uttides iza matara dere sarotetha nagiza poliseti massara oykkidi eqqidi dua.

Paame oge bollan eqqidi diza missi kaamey deees he kaameza guyen qasse daro tirapike poliseti eqqidi doossona

keeththa giddon qoodan keehippe daro dere sarotetha naagiza poliseti beetosona etikka ba kushezan warqata.

booththa daaseza garsan daro asay uttidi doosona eta sinthanka haaththay xaraphe bolla uttidi beetteesse

Keehippe dalga gidida gade giddon asay puuteza tokkishe doosona etappe heni baggara nam7u kaamey eqqidi beettees

keehippe demba gidida bessan nam'u eqqida bandirati beettosona izappe heeni baggara daro asati duge bishe

Booththa daasen daasettidayssa garsan maca asatinne cima aawati uttidi doosona etikka qasse.

Issi kartoone zara ayqomo oykkidi heerahara diza oyddo addeti beettosona etappe guyerakka keeththay deees.

Daro ceeyga adde asay ambasadere giza may'oza may'dayti sinthara doosona goyra qasse gaamo dunguza may'di kushe baqqishe eqqida asay beettosona.

Heeththa giddon kaxidi be eqan uttidi diza dumma dumma qommo woxey uttides izaappeka ekkiza daro asay.

keeththa gidon issi kartoonezan aykko qommoy dees issi macanayakka soofa bollan uttada iza bochchashe beettawus

giya giddon dumma dumma qommo katha ayfeti ayfaayfeti leemisos muuzey burtukaaney appiley deees

Giya giddon issi indiya naaba eqqadus hanko asati qasse zo7o shunkurtoza uttidi bayzizaynne miici woththiday...

Keehippe daro gita gita mithati diza sagarsan daro asati oyde bolla uttidi warqata xeellishe dizayssi qoncibettees.

Aayti ba naa kiyon didimmidi dizayssi hayssan beettees issiniyakka aykko qommo muzashe de7awus.

Issi macanaya tukke essada yaba na kushen oykkada sinezan paggashe uttada beettawus.

kuwaase kaasa uttidi xeellishe diza asay doosona etikka kusheza dhoqu isti mici bessosonakko

cililidi beettiza maatay beettees izappeka gita gita xide mithati doosona aahora qasse keeththay de7eesse

Gita zumay dizayssi beettees he zumappe ha baggara qasse issi dhoqu giza bessan issi medho maydi eqqida.

Wora giddon daro gita gita mithati aadhdhe aadhdhidi beettosonna he mithata garsanka boro dicciza maatay bettesekko.

peen ba gidida gadezan uttidi diza nam7u addera issi maca nayra beettosonna eta miyerakka bayndira mala

Issi gongolo maliza miishay dees. Iza garsanka issi medho booththa shurabe mayidi eqqida adde asay doosonna.

Keeththa giddon gaabe laxa na'ay dumma dumma afelay xaraphezan uttidi beettees. Bagay qassi miccettidi diza izzakko.

issi addey komputereza bollan uttidi xaafishe dee'es iza matarakka oyddu ceega addetinne issi pantha nay doosona

Mitha garsan salpen eqqidi de7iza daro qeeri nayti beettosona etappeka issoti issoti laxa naa may7idi

xaraphe bolla maashiney dee'es komputereykka beettees isti macara isti addera uttidi xaafishe doosona haratikka eeta matan eqida

Heeththay deees heeththa karen oyda bollan uttidi diza nam7u macara heetzdzo addera doosona sinthan qae

gaetha giddon saaxiney de7ees iza bollanka laxafettida warqatay beettees heni baggarakka utti diza daro asay doosonna

Gita mithay dicciday deees iza ku'a garsan uttidi dizanne eqqidi diza daro asati beettosonna.

oydezan uttidi diza issi addey nne iza sinthara qasse issi medho mayti uttida nam7u addera issi macara doosson

Issi medho koote maliza miisha maydi uttida nam7u nayti doosona etikka xaraphe bolla maxaafa wothidi xaafishe beettosona.

issi gaammo dunguza kooteza may'ida addezara issi kaassancha nazara nam'ay issi wanca kushen oykkidi doosona etta guyerakka daro asay

Adiiatooku haase kaassa denban ka7ishe diza kaassancha nayti doossona etappeka issi cuga kaasanchati zo7o medho may7o may7dosona

Kowaase kaassa denban kaa7ishe diza issi medho may7omayida kaassancha nayti doosona eta guyerakka tophiya bayndera eqqide..

Ho'aase kaassa denban ikaasancha nayti beettosona denbappe gede haahora asa keeththay dizayssi beettesko

Kuwaase kaassadenban woxxishe kaa'za nam kaassancha nayti doosona issinozikka sa'an kundichidi dees.

Kuwaase kaassa denban kaa'ishe diza kaasancha nayti beettosona etappeka issoy qasse pude salo guppidi kuwaasa dhiiqana gishe dees.

Hu7aase kaasa denban issi medho may7di woxxishe diza kaasancha nayti beettosona etappeka issoy be kushe dhoqu histi bessees.

Haspalte ogezani keehippe daro issi meeshdho qoofe malla huphphen woththidi issi meedhdho may'o may'idi saykile laaggishshe biza nayti beettosona

denba bessan issi gita ola masaray goommara dizayssi eqqides iza gede bakarakka tamay cuuwishe beee

kaame oogezan keehippe addussa gidida daro asa caaniza kaamey issinoy eqqidi betteesse

keehippe dalga aspalte ogezan motoreza laaggidi hude bishe diza issi naay deees izappe sintharaa

Keeththay beettees keeththa giyarisan kaameti eqqidi doosonna ha baggara qasse heedzdzu addera issi macasera eqqi haasawo.

Issi naya haaththa duuqada yarkanera carqa haaththada ba adshda ba shidawus hankorakka qasse ba7ada ba she pude dengoza kezashe beettawus.

Gita pooqe keeththay de'ees keeththazikka booththa qalamen tiyettidayssakko siinththan denbba bessan asara kammera eqqidi de'eesko

Keethay qalamen tiyettidayssi de7es iza sinthan qasse daro eqati doorettidi dizayssa woththishenne denthishe giza asaybeetos

Issi aarise macasiya upheza laalada dizaara uttada puute tokkashe beettaws izi guyerakka adde asay eqqiday.

Gaade giddon issi addey atakilte gizayssa tokkishe de7ees iza qommorakka huuteza be kushen oykkidi eqqidadeti doossona

Keehippe adussa gidida issife oyketidi gedetha bida pooqe keeththay deees keeththa sinthan daro asay doosona.

Keehippe adussa gidida booththa medho xaraphey deees hessa xaraphezanka komputere woththidi xanna ishe diza tamare nayti

Wolayta soddo yunberstte giidi xaafettida karey beettees he karezanka eqqidi beettiza daro kaametinne hamettizaas

Keehippe daro issi medho meraqa may7o may7di uttidi diza tamareti doosona

Qorqoro keeththay simnton keexettidayssi beettees iza bollanka sawula deeththa nam7antho timirte keeththa geetettidi..

tamare keeththa gifile giddon uttidi be dahutariza xannay7iza nam7u macan tamare nayti doosonna eta guyerakka daro ceeygasa eqqidi

daro maatay diccishe dizay beettees maata giddonka tamare nayti tamareson uttiza oydezi dizay beetteyssakko

Keehippe dalga tamare keeththa kifile giddon tamare nayti be oyden be oyden uttidi warqatan xaafishe doosonakko

Keehippe demmbba gidida bazzo bessan aadhdhe aadhdhi dicciza miththati doosona hessafe ha baggarakka issi kaamey oge bollan

keehipe dalga baasa ogezan sinthara yiza nam7u adeti beettosona eta guyerakka hara nam7i yoosona

Simntora medhdhetida bessay de'ees hani baggara qasse keeththaynne haaththa eelisiza tankeregiza miishay de'ees

mithan direttida bessan ushsha haaththay de7ees he haaththeza bomban issi addey mecettishin issi addey iza guyera eqqidi de7ees